Bini yahari kɔhabu shɛɛ ka tɛɛbuli zaya ka bi zaŋ tani tankpaɣu laasabu pa di zuɣu ka bini yahari pa n paya ka tiŋgbani maa nyɛ tiŋgbani sabinli ka niriba bɛ o yɛanga ka tihi bɛ ni zuɣusaa maa yɛla zaɣi tankpaɣu laasabu ka baaji yili tɛɛbuli maa tooni baaji maa mihi yɛla zaɣi piɛlla.

Bihi ʒɛya bihi maa galisiya pam paɣab' ni dabba ka bi so ye liiga saannyɛɣisi ka o zabiri nye zaɣ'ʒɛhi ka tii sa bɛ sunsuuni ka yiya zaya ka tihi sansa di nyaanga ka so che o zuɣu tam ka zabiri maa nye zab'ʒɛhi

Kom n doya ka ŋarima lɔhi lɔhi di puuni ŋarima maa shɛŋa yɛla zaɣi zɛhi ka shɛŋa nyɛ zaɣi nuɣiso ka jiranbesa nima zaya jiranbesa maa yɛla zaɣi zɛhi laasabu ka shɛŋa nyɛ zaɣi vakaha ka tihi bɛ di yɛanga kom maa nyɛla zaɣi vakahali laasabu.

Teebuli n tamya ka binyahari tam tam di zuɣu pileeti nim n tamya ni kopu ka fulaawaasi tamya ka nuu yina n gbubi kopu ka ti bɛ di puuni ka bin ʒiɛ paya ka chɛnji paya

Daani ka kamantoosi paya kamantoosi maa pala teebuli zuɣu ka tahali tamya tahali maa nyɛla zaɣa piɛlli ka kamantoosi pa dizuɣu ka paɣa ʒɛya ka sochinchini ka bobi bobiga bobiga maa nyɛla zaɣa piɛlli ka zaɣa ʒee gabi dipuuni ni zaɣa bankom ka dikpini ʒɛya dikpini maa nyɛla zaɣa bankom .

Tuma ni ka so yɛ liiga nuɣso ka so jinjɛm nuɣso ka pili zipili ʒiɛ ka so bɛ o nyaanga ka yɛ liiga piɛlli ka pili zipili dozim laasabu ka dikpuna ʒɛya dikpuna maa zuɣusaa nyɛla zaɣ tankpaɣu laasabu ka taabo nim sansaya

Paɣab n chɛna bi ʒirila taha ka yino yɛ liiga bankom ka so gbubi gbambila ka di nyɛ zaɣ dozim ka tikuma ʒɛ bi nyaanga ka zoya biɛni ka Tihi ʒɛya

Baaba n ʒiya n chɛri ninkurigu baaba maa yɛla liiga piɛlli ka pili zipili tankpaɣu ka o ni chɛri so maa bob bin piɛlli ka piri namda sabinli ka ʒi kuɣu zuɣu ka binyahari tamtam bi nyaanga